Daro asat issippe utida. Guye bagara eqidaytika detes. Ha utida asatappe sinthera dizayti issay gaabe mayides. Iza milera dizays dunguzo qope wothid dunguzo qodhwn xaaxi mayides.

Daro asati issisan utidi ba gufe ba hashe bolla wotidi be huphe bolla botha mayo woyiko botha qophe wotidayisinne issi kare mayo mayida asi dendidi keshe dentishe dess

Uusupun asati issippe shiqqidi uutti deetes istikka wuuri macakko istappe ichchachchatti be huphphe bolla goose goozida woykko qaachchida issi iya diira baggara dizara dadisadda goozontta uuttadus.

Hayssan beettiza asatappe sinthe baggara dizaara be huuphe kareetha goossera gooza woyyko goossa hu7e bolla yegga wothada be zokkon gashe na7a woykko guutha na7a ba7adus. Izippe guye baggara daro asati deettes.

Daro mishati woyko daro duma duma qumo mishati issi bola shiqidi issi so lic'etidine doretidi de'etes ista sinta ista wothizanne lic'iza asatikka eqida istape qase ha bagara othiza adey issay ha xeles.

asati issi bolla eqqidi keype mishetidi asi sinthan eqqidi haasayizayssa siyishe dizayssi beettees istika be kushen waraqata oykkidaynne qoofe kessi oykkiday giidi deettes istefe guye baggara boqay meeshettonta keeththi dees

Hayssi asati bollara may7oys woykko zo7onne karetha walakka may7oy isti bollara wuritikka may7oyssi gaammo woga bessiza woykko gaammo asata kushin oosettizanne gaammo asati may7iza gaammo dunguza geetettizayssao.

issi macashiya garsera karetha gith gixada bollara gaammo dunguza sikkida may7o may7edus izippe goye baggara lo7iza lo7iza keeththati deettes mille baggara maatay woykko mithikka dees

Gaammo woga aawati woykko gaammo bayrati issife shiiqidi be woga qoncisiza may'onne gaammo dunguza kuye bolla woththidi uttida istika issifetethan be siiqo qoncisishe ushu yishe deettis.

keehippe paydon daro gidida asati ogera hantishe deettes ista giddon sinthera diza issi addezi karetha kumetha may7o may7des daro asati qasseka gaammo dungusa may7da

Dumma dumma qommo ammano aawati issibetethan shiikidi uttida hayssatikka isilaama geetettiza ammano aawatanne ortodokse geetettiza ammano aawatakko hayssi isti issibetethan uttidayska ista giddon diza siiqoza qoncisees

daro macashati issife shiiqi uttidayta gidishin ista giddon issi macashiya be bishen maaki lo7oykkada bashe tama bolla wothada shayashe dawus melara qasse uttidayti kathafe buura kori denthishe deettes

hayssan utti diza asati qarba mince woykko cencha kuwaase may7o may7ida istafe mile baggara dizayssi booththa may7o sinthera duge wodhdhi baanan gaammodunguza meroy dizayssa may7ides

aawati issife shiiqidi dubbushan uttida istafe daro baggati be sinthan guufenne cika essida istafe sinthera diza issi addezi ba kushen dunguza qoofe kessi oykkides

Daro asati shiiqidi eqqidi oge kumi deettes istafe garsenninne bollan shaaketin giddon asi eqqonta woykko aafoti bessidi eqqanas mallonta gadey dees izappe guyen eqoo asati daro gashe bessida asatakku.

issi gaammo cima aaway dizayssi sinth aadhdhidi be kushen gondalle giza mashshanne xambaro oykkides ha gondallenne xambaroy gaammo woga qoncisiza buqura mishatappe issinaatakko

ichashu gaammo cima woykko gaammo aawati deettes istika uri gaammo woga may7o woykko gaammo dungusa may7da istafe issi aawozi bukushen cikka oykkides

Hedzdzu adethi uthithida. Isteppe guyebagarakka daro zo'o kommo oydey de'es. Isti bekushen wurikka warakkatha oykkida. Isthi sinththe aliddi asii hasayiyaysa siyishe de'eththes.

Issi addey uttidi deesi. Izikka be sinththa ha zaaridi be kusheza biradha biradhara qaxidi woykko garddi woththides. Izikka buuchchey ayfeso kumidayssa gidishin hu'eykka puulunththa caddidaysako.

daro gita gitanne boncho gidida asati uttida isti wurikka be sinthan waraqata woththidi qofa asi yootizayssa woy aaththizayssa ekkidi be waraqataza bolla xaafi oykkishe deettes

daro ammano aawa woykko ammano cima asati issi bolla shiiqi uttida istika booththa carqa woykko booththa laxana hu'e bolla qachidi bollaraka woy hashshe bollara dugekka booththa laxana mayida

Daro gammo cima aawati issi bolla uttida ha aawatikka dere giddon metoy dizaaso woykko olay ooshinne zare malay dizaaso biidi he yooza onganas cimattizaytanne gaannatizaytakko.

daro asati issiso kumu uttida he uttida asatikka wuri maca kanch woykko maca xalalakko istika wuri issi medho woykko issi malay diza booththa mayo may7da issi uttoyska salo malay diza oydekko

asati issison uttidi be kushen waraqata oykkidaynne silke oykkiday giidi sinthe aali xeellidi aykko miishe siyishe dizayssi beettes istafe issinas be achchan pompara haaththe woththides

Asati issi mala may7o mayda gaaththara bootti bessidayssenne geeshshara karetha may7o mayda hu7enka salo malaqoppe woththida sinthara heedzdzu adehi dizaytappe issi nazi geeshshara karetha may7o mayerenna.

Issi Ayera Issi Awara Bes Nam'u Nay dizayta Be Achan Essidi Eqida Izetape Mile bagaraka karetha kanay eqides guyesora kethine chililo mithi des

Keehippe adda lo'izanne gaathikka xeelanaw beetonta woykko gumettidi licetti kehippe dhummi uttida woray de'es izappe sinththe baggara diza miththatas cilila daresinne guththu qammi ekkees.

Issi maccashiya tukke shayashe deawusi be sinthanikka daro sintena wotha utadus izippe sintha bagarakka tukke qoliza machashiya dawusi dug bagara goyiza asatikka utida

Macashiya soollo oykada kesaashe dawus sooloza kesanawu hanira miishshe shiishsh woththda sooloza issi kushen dhoqqu hista woththada bashezappe denththashe dawus beayo bollakka goose qacha woththaduus

Nam'u attuma asati eqqida; istappe issi addezi gaamo dunguza mayides; issi addezi iza sinthan eqqidi markatetha waraqata woykko marka waraqata izas immana gishe de'es.

Hezdzdu macashat yarikane ba'idi eqida, istika qoodhe bolla dugenne zoko bollaka issi mala mayo mayida , ist yarkaneza ba'oysaka haathe ekana woyko haathe duqid beso efanasko.

daro asi ogera bezokko ha zaaridi be sintha gede zaaridi hanti bishe dees istafe hadirsa baggara oshichcha baggarakka keeyppe gita mithi dizayssa gidishin garsanka lo7onne cilla mithati deettes

Daro maata keeththati keexettidi pude pude guyen guyen deettes istaka pudunth gidoyssa gish kezi kezi baanas keela keellidi yedhi yedhi kezizaso giigissi woththidayssara hantanas lo'izayssakko

daro asati issi bolla shiiqidi bizayta gidishin istafe daro baggati qasse macashiko he macati wuritikka bollara laxana may7di baggayti be nayta kushen goochchidi baggayti qasse zokkon ba'idi deettes

Heedzdzu nayti issi bolla uttida isti heedzdzatikka macanne gashe naytakko istafe sinthara izaara zawa gashe giddon dizaara guuthu gita guyera dizaara gaagitappe gitada bessizarukko

Kushe hiillanchati dumma dumma miishe woyshafe daddini kessi woththidayti issi bolla shiiqi uttida istafe leemisos sollo hukushe woththiza kamballoy dees kath aykko harara miishata qoliza kooththeykka dees

kathi saanin wodhu uttidays dees he kaththazikka nam7uson caaxettidi qanxeti woykko duuxxutida soollonne asho issi baggara pocinchettidayssa issi baggara qahe dishe muxettidayssakko

Oyddo asi wurikka issi qommo woykko issi medho mayo may7da istayska guye baggara booththa mayo gidishin sinthera celilo woykko santhe malaynne guuthu tooceti ekkiza medhoy wodhdhidayssakko istafe nam7ati gashshe naakko.

Nam'u addey deettes istafe guye baggara dizayssi gaammo dunguzza be kushen oykkidi may'ana gishe dees ha baggara dizayssi maahe ite may'di xambaro oykkidi gondalleys kishen oykki eqqi dees

henira nam'u gita aawati woykko caalatinne ammano aawa gididayti uttida istafe sinthe baggara beto bolla uttidi ista to meecizanne ista bonchidi ista lo'ethi oykkiza naateth asati deettes

daro asi gashe oge woykko looqa oge woykko hara qaalara too oge geetettiza ogera hantidi bishe dees he asas hantiza ogezappe pude baggazikka duge baggazikka lanqeti woykko aafoti ekkidayssakko

nam7u nayti issison uttidi qanthinne orde gidida maxaafa nababishe deettes istafe ha baggara utoyssi polle ekkida may7o may7i he larizay qasse laxana malatiza booththa may7o may7 des

Daro may'ota shiishshidi bayziza issi keeththi dees hekeeththazekka issi bolla gede liceti doorettidinne kumi uttida may'oy dees hemayoza giddon issi addey eqqidi wochishe dees.

hayssan dembazan meeheti issi bolla deettes istafe leemisos ekkishin deshiy dees dorssi dessinne miizi dees istafe duge baggara daro mithinne maatakeeththi beettees

Hayssi nu qaalan woykko nuthora gondale geetettees izikka gaammo wogan diza buqura qommotappe woykko aawati naytas woththiza miishatappe issinazakko izikka daro wode yeehosontan olasontan oykettees.

Macashiya haaththe shoore baada yarkane haaththa giddo yeddada duuqashe dawus yarkaneza tuchezakka kushen pogada oykkadus be ho7eza bollarakka goosse duge goozada be toheza bolla uttadawus.

nam7u asinne issi maata keeththi dees istafe issi addezi qooden aykko miishe qachi qachidi dees issina qasseka gashe githe gixxidi bollarakka ma7o mayrenna garserakka may7erenna

Oyddo asati issife eqqidettes isti wurikka be kushe issayssara oykettida istafe nam7ati gashshe nayta woykko guutha nayta gidishin nam7ati ista aayira ista aawarakko.

daro sooluti qanxerettidi saane goog uttida izappe qasse giddo baggan buugulle woxey zo7a woxeynne dumma dumma santhe mala woykko cililo miishafe oosettida woxeykka dees

.daro asati ha katha gidora hanti yizaysa gidishin isyape sintha bagara tophiya kawo abiy medhoy dizaysi qope be huphen wothidi asata kalethidi ha katha gido kanthi kezishe dees

Nam'u aaway utidi detesi, istappe issay hu'esi puulumidaysa woyko Bootha isikey dolidaysa gidishn issay qaseka hu'esi bo'atidaysa woyko isikezi shodeti dhayidaysa gusuko.

Tiki tookke geetettiza issi ha issi alamen asati ba deren disha hara deren diza asatara gagganassinne ke ype lo'izanne ufayssiza miishata. Iza bolla yeedettikko gelidi beyanas go'ees.

Daro gammo cima bonchisiza woykko gaammo bayra aawati issife shiiqidi oorath oosettida sooza anjisanas sinthan qashe tuutida qachoza birshidi lo7o doometh gido gishe qanxishe deettes.

Daro birata qommoti issippe shiqqiddi xaaxetidi nne issi bolla doretti uttida isitappe kka garissera daro meqeretida duxeretida nne qanixerettida biratatikka dizayissikka beteees.

issi aarisi addey woykko zo7i bessidadey eqqides izikka be biradhe woykko kayso biradhe geetettiza biradhe ha bessidi eqqides qasse milare diza orde biradhekka woykko adde biradhe geetettidayssaka piddi histi woththides

daro keeththati keecettidi issi sora deettes istafe sinthe baggaraka gasho ogey duge bizay dees izappe pude baggara qasse muuze yeechey woykko uutha yeechcheka beettees

keehippe celila maata gididays issison dembara gede kumuttides izappe sinthe baggarakka daro gitanne keehippe lo7iza keeththati kumuttida pude bollarakka salon shaaraykka beettes

Asati issipe shiqidi issipetethan woykko shiqetethan uttidi duma duma kathata ushata uyishe deetes lemisos isti miza kathatappe Ashoza gidonka Asho ustay dees.

Issi ayiya be oso so othashe de'awus iza ma'oysika karethanne bothara walaka woyko masara ma'okko izis huphezika karethara bothara masaratid issi kezi puluntara walaketi utidaysako.

kuukku qursa qurs woykko kuukku geetettiza asas qan7e mala woykko maalado metettiza kachchati oosettizasoy hayssan beettes iza sinthanka dumma dumma kachcha ooththiza eqatinne saaney dees

dumma dumma gukkiza miishata woykko haaththe lambanne zayte malata oykkiza miishati issison deettes istafe leemisos yarkaney dees ha yarkanetikka salo medhonne tooce medhoy dizaytakko

Issi macashiya karetha jamma aaththada hantashe dawus iza hantiza ogezikka kieype lo'izayssakko izi achchan awash bank giidi ingilizathora xaafettida xaafey dees.

daro asati issifetethan shiiqidi woykko maadda medhidi izan kath mishenne ushshu uishe deettes hayssika gaammu wogan woykko gaammo deren diza siiqotethanne issifetethaza qoncisizayssakko

Daro asati issife shiiqidi issi bolla uttidi woykko maaddan shiiqeti uttidi kath mishenne ushshuka uyishe deettes istika daro karetha may'o mayda asatakko goye baggara issi ade eqqidi kath yeddi ekkees.

awashi banki giza xaafey booththan odhora xaafetti dizayssa achchan issi addezi ekkidi be ho7e bolla xilata qoofe woththides buuchcheyka izas dolidayssa qanxisides be kushenka daro bira oykkidibees

Daro poliseti woyikko danayi issippe be oothtza issiporite ooththishe deetesi isitikka issi malanne kumethi gidida mayo mayida huphphe bolakka issi mala qoppe woththida

Daro Maca asatinne atuma asati issi bolla utida , istappe guye bagara dizayti polise woyko Dana mayo mayida, sinthe bagara diza macatinne issi adeyi qaseka issi mala mayida.

asati issisoysso shiiqidi edzdzo medhutidi woykko maaddan shiiqidi kath mishe deettes isti utto oydezan santhe woykko cililo medhoykka dees zo7oykka dees

daro asati issisora uttidi be sinthan waraqata woththidi iza xaafishe sinthara asi eqqidi yootizayssa woykko ista tamarsizayssa ezgishe woy ajidi woznappe kaa immidi siyishe deettes

attuma woykko adde asati issison shiiqettidi eqqida istafe sinthe baggara dizaytappe oyddati booththa may7o mayda gu7era diza asati zo7o may7onne garsera karetha mala gith gitxida

Nam'u macashatinne hanko attuma asati issi bolla uttidi sinthe xeellishe deettes isti utoh oydezikka zoo medhokko istafe sinthe baggara doyti karethama may'in gu'era doytappe issayka kareth may'des.

nam7u pooliseti woykko daannati issife eqqidi issi mala mayo karethinne kumeth gidida may7onne hu7enka karetha qoofe woththidi eqqida issi nazi issi nahasho oykkidi mayoza giigissishe dees

Ichashu asati issi bolla deettes. Istafe oyddati karetha mala may7o woykko karetha medhoy diza may7o may7da. He oydatika attumasi woykko addekko. Istafe issi neya macako.

Daro asati istika keeththe keexiza eranchati woykko dumma dumma ooratha miishata medhiza erancha asati issife eqqida ista guyerakka isti keexiza keeththazi keexetti pude bishe kumo bolla woykko kumo matishe dees.

Daro asati issibetethan shiiqidi qofa laamettishe woykko zoretishenne duulatishe deettes isti dizasoska keehippe lo'izanne keehippe uttanaska ufaysiza keeththeko

Oyddo asati issi bolla deettes istika kiyayppe lo'ezaytanne gita gita gidida asatakko istafe issi naazi be kushe woykko beberadhdhe dhoqu issidi issi naazas aykko miishe yootishe dees.

daro asati issife shiiqidi demba ogen eqqida istafe guye baggarakka kehipe cililanne hangari uttida mithi dees istafe qasse hadirsa baggaranne oshicha baggara keeththi dees

heedzdzu addeti issife hanti pude kezishe deettes issi hanti asoska pude dhoqu roqo giidi keeceti woykko keelletti bida ogekko istafe gede baggara sinthadhi diza addezi kumetha may7o gaaththara booththarazayssa may7ides

Daro lo7izanne keehppe malaliza keeththati issi sora gede licettidi zooron tugi keexeti uttida istika wuri zo7anhathu gi bessida qommoy woykko medhoy diza qalame gorpettida.

issi gade goyiza woykko oge baasiza kaamey garsenbees dembason wodhdhe eqqide bollan pude zumati woykko aafuti bessidason diza biittaza be qoodhe zara duge kaashi ekkishe dees izi guyen eqosozan ooratha keeththi doomettishe dees

siti gidi gede baasettidinne demba gidida aho ogey bides izappe duge baggaka issi ogey aallides he duge aalo7oizappe oshicha baggaranne hadirsa baggara santhemara woykko cilela medhoy diza keeththati deettes

Darro asatti hayssa sohan bettetes istappe bagattiketha kethi dishin isttape ketha fengezza bolla uttida utuyzzappe darro assay macca asa gidishin guyerra qassi atumma asatikka eqqidda.

Attuma assati xaalala issippe shiiqettidi keththa giddoppe woykko away bayndassope ha away diiza soho kezzishshe diizayssa besses issitta eshshozikka isstappe sinththe adhdhidi ichchi uttidayssi bettes.

Nam'u assati issippetethan woykko issi soho giidon eqqida isstikka hakimeeko issti mayoysi karethi bessidi guththara sallo malla medhoy diiza mayokko addezi izza malla qoppeka huphen woththides.

usuppun asati issippe shiiqqidi eqqida istappe nam7u macashatinne oyddu addetti deettes nam7u macashati dizayti be som7oza goozidi eqqida addeti hanko mela deettes

heedzdzu asati be kushen gashshe nayta woykko yidhata idimmida ista sinthan issi addey be wozna bolla woykko betera bolla wozina misiley diza may7o may7di ista sinthan gulbatidi be kusha dhoqu hisswoththides

biishin yexena agelgiloti giidi amarethora xaafeti uttida akime keeththay dees iza sinthanka he keeththaza naagiza issi addey pengeza woykko zoonoza bolla eqqides

daro ka'a kunthida woykko caale ekkida asati puttida istafe ha baggara diza oyddati attuma se gidishin gede baggara kasse macati deettes attuma asatappe nam7ati be kushen guufe oykkida

issi booththa mayo may7da aakimey alga bolla hargidi ichida woykko zin7ida aawa oychashinne izi waani dizaan izappe qofa ekkashe dawus istafe qasse mille baggara pompay haaththera dees

Daro aakimeti shiiqidinne aakimettiza asatikka deettes hayti akimetikka akimishe dizayssi ayfe gidishin asati woykko akimettizayti garsera ichidi ayfeza bessishe deettes.

oyddu macashatinne nam7o attoma asati deettes istafe issi macashiya uttadus izakka be kushen waraqata oykkadus hanko asati izi achchara googi eqqina

nam7u asati uttidettes isti nam7atikka macashekko issiniya hinera uttada booththa mayo may7adawus izakka aakimekko hanara diza qasse macasha woykko aaya dhale ba kushin oykkadus

tammu asati issife eqqida ista giddon uddufunati attumase gidishin issineya macashikko macashiya mayoeskka ista may7appe dummatees aazin giikko iza karetha bago may7adus

Oyttu asati issife shiiqidi issison issi medho may7o woykko booththa may7o maydi eqqida istika be ooththiza miisha be sinthan dooru woththida he asatikka wuri eqoyti paaranjakko.

amaraththora abisiniya medanti beti woykko nu qaalara abisiniya dhalle keeththa geetettiza keeththi dees iza bolla qasse shooshshi guufe bolla xaaxettidi duge aali uttidees

3 asat issippe eqida . Istappe 2 adene isinya macako. 2ti issisora dizayti woyko adezara macayra guthu karet ekidayta gidishn hanko issi adez ariseko

Issi ayiya be weynnin goosi goyada eqqidara achche izas kummeththa gedde booththi uttidayssabashin achcheza bessada michcha utadus.

Asati garsra pude zuma malay dizaysa kezidi denba gade gakishe detes istape sinthera milera diza adez salo malatho gi besida guthi kareti ekida kumetha mayo mayides

Asati issipetethan shiiqidi solare geetetiza woykko awappe poo'o ekkidi woy garxxidi duge asas aathizanne immiza miisheza achchan eqqida. Istti eqqoysika awaza ekkiza miisheza woykko bashezako

Daro gede demba mala gadeyi beetesi, izappe ha bagara dizaysi oge mala gidid aceti shuchatj ekidaydako ,gede sinthani keethi dizayska betes, iza milen qase Gita mithiy cilil Desi.

Keehippe lo'iyzanne gitta giddida keeththa giddora tsoqqu giddi zo'o mala merara dees. Iza melara qassi dumma dumma gashe gashe keeththatika dettes. Izappe yuushshozi bollumessida maatan kumi utti dees.

Daro gaammo bayra woykko gaammo cima gidida asati maata oykki uttida. Ha maatazikka gaammo giddon issi metoy woykko ola malay woy hara mara metoti medhettishin gaammo cima asati ha maata oykkikko metozi eqqees.

Issi kaamey issi baggara haa yishin issi kaamey gede bishin dizayssi beettees; izas giddan qasse miththi tokeththidi keehippe cilliloththi des; iza bollaka koronththe woykko mawuraathe geetheththizayssi eexxidi poo7ishe dees.

Ooge baasiza kaamey oogeza baassidi gedde bishe dees iza sinththankka baasso biittaza caannidii haraso eeffi qoliza kaameykka eqqides istappe nam'attappe giddanni caannishin qoletiza biittay guudulla kezidii dees.

Nam7u keeththi dees izappe ha baggara dizayssi gita keeththe gidishin gede baggara dizayssi gashe keeththekko gita keeththazi woyshafe quruxoy guruxettidi pude keeththa bolla eqqu uttidayssa bessees.

Shuchchafe oosettida ogey gede haakki dibidayss beettes izappe hadirsa baggaranne oshachcha baggara mithinne dumma dumma maatati deettes qasse izappe hadirsa baggara issi ade mitha garsan eqqides.

Usuppun asati issife shiiqi deettes ista giddon issi macaynne ichasho addeti deettes macaya be ho7e bolla gaammo dunguza woththin hanko nam7u addetikka woththida heedzdzata woy mela dees

Usuppun asati shiiqi dideettes istafe issinazi ha bagga guuth haakki woy istafe kezi eqqides henin diza ichashatappe issiniya macakkonne oyddati addekko istamillen kiyayppe lo7iza cilila mithi issina gitay dawus.

heedzdzu attuma asati woykko addeti issi bolla deettes istafe giddon doys ordi bessidessinne be kushe tira bolla idimu tibees istafe he baggara qasse woy diira dizayssi caala aawa ku7era puulumidayssakko

Issi keeththi keyaype lo'iza hanotan keexettidi garsera yuushozi shuchchan qashetin dizayssi dees izikka bollara maatan kametu uttides iza yuushoza googe adhdhanonka mithi dees.

Hayti asati oorath oosettida soozan diza woykko qashettida miishaza duuthidi anjishe woykko lo7o ooththo layth lo7o deeththa layth a lo7o pineth gido giidi ooththoza doomisishe deettes..

Ishshashu asati kieyppe lo'izanne xeellin ayfen ufayssiza asatakko ista giddon issi macashi gaammo dunguzafe oosettida may7o may7adus hanko addetikka karetha giththenne gaammo dunguza mayo bollara may'ida.

hayti aawati woykko caala asati be kushen maata oykkidi bees qoodhe bolla bollara afila getettizayssa mayida hayssi maatazikka gammo wogan yo'oy woykko oshi dendishin irxisizayssakko

Issi addey keeththe keetxanas keeththasooza giigissidi mitha olla bookkidi essidi qasse gede gede mitha yeggidi mithaza qasse mismaarera torgishe dees iza millera cilela mithi dolizayska dees.

Daro asati issi soo gelidi uttidayta gidishin istappe baggayti sinthe adhidi ha kiita aathishe de'etes ha baggara qase woyko guyera utto asati gede be sintha zaaridi asata kiita kaalishe de'etes.

Daro Asati be kushen markka waraqqata oykkiddi ,bees ushacha kushen ,issta caqqiza adeykka qasseka eqqidi dees,istta guyera qase dumma dumma bandiray dees.

issi geype lo7iza macashiya eqqadus izakka be hu7en karetha goosse qachadus woy goozadus dugekka hashshe bollara karetha may7o qumaadus izis ayfesos aarisenne lo7izayssako

hedzdzu asati deettis istika wurikka macako isti karetha mayo mayida istafe issiniya denda eqqada haasayashe woykko nababashe dawus hanko nam7ati uttida.

Usupun asati eqidi deetes istape ichachati sinthata eqida issinazi guyen dees isti dizasozika arba mince yunberestinko istappe hezhati anjetizaytako karetha mayo mayidi kushen marka woraqata oykidi deetes.

Burat isiso shiq utid kamera qanet biid qoletizaysa Beses. Hays issi bolla qoletizaysa hays buras safaran dikko asaza harge oysethonta malako.

Asathi issipetheththan woykko guthan guthatheththan wogan kezidi be guthazan woykko be heerazan diza iitha miishshathanne buuratha piththi denththidi be heeraza geeshshatheththaa naagishe deeththes.

hayissi asati oththiza oththoyi asata harggeppe teqqanasinne asata nayitas saro deththi danasi kehippe daro lo'oko hayssa oththiza asati hara deren woyikko hara heran dizza asatas lemisso gidanaw besses.

Keehippe miinnonne tuma addappe goobba gidida aawattinne ayetti issipetethan kezidi benna toochchidi benna harggeppe ashshanas woykko teeqanas giza qoopan be geeshshateththa naagishe deetes

Daro asati issippe shiiqidi be kushiyan akaappanne ooththiza miisha oyqidi ooththishe deetees. Istta milen harera asi maata caanidi yishe dees. He asata gidon maccaykka attumay deetees.

daro attuma asatinne maca asati issifetethan kezidi be heeran diza buuraza pitti diggidi bena hargefe nanganassinne benaytaka lo7o duussu wothanas issifetethan ooththishe deettes

Daro azati issi bolla shiiqettidi be heera geeshshatetha nanggishenne heeraza lo7ethishe deettes. istafe issi aaya be kushen peeca oykkada pittawus heenera qasse diza asati akaafa oykkidi ollafe iita kessettes.

Kammey eqa kunththi caanidi bishshe des iza sinththan kumeththa zo'o mayo mayida adey garsera qase kareththa botte aththides izappe mile bagara zo'o mayyonne cilila mayo mayida adey des

Nam'u kaamey ogera haishe deettes issinas booththu gidishin issinaas celelanatho gi ekkidi guuthu pollibessidayssakko istafe giddora shaakiza gade woykko sooy dees.

Issi gita kaamey ogezara haishe dees iza sinthe baggas zo'o gidishin guye baggas booththukko izi qasseka dumma dumma gokkiza miishata woykko haaththe mala miishata caananas go'izayssakko

issi heeran diza asati issifetethan kezidi be heera woykko be guta geeshshatetha anganas pittidinne pittidi shiishshida buuraza kaame bolla caanishe leettes bagga bagga asati gu7era eqqidi pittidi pude caaniza asatas imettes

Heedzdzu asati woykko attumati garsen eqqidi kaamey dizayssa bolla maata caanishe deettes istafe nam7ati be ho7e bolla booththa qoofe woththida bollara ekkizadezi qasse karetha may'o may7des.

Iita buuray heeran dizayssi issiso bi qolettidi uttidayssa giddon gashe nayti woykko guutha nayti gelidi iza giddofe bena lo'iza lo'iza miishe maceekkishe deettes.

asatinne kaamey issison dizayta gidishin isti dizasozikka denba ogekko istafe sinthe baggara tophiya bayndira medhoy diza carqa malay qasheti uttides isti qasse maata ekkidi kaame bolla caanettes

daro asati shiiqidi issifetethan be heera geeshshadeth nangishenne ogezan wodhdhida iita iita buurata maxidi dentho bolla deettes istika hasasa ooththidi shiishshidappe guye ista gakkanon dandayiza hargeykka guuxxees

issi kaameynne daro asati deettes he kaamiza bolla bollan eqqidanne garsen gadizan eqqida asati deettes garsen eqqo asati bollan diza asatas pude caanettiza miisha immin bollayti ekkidi gede liccishe deettes

asati issife shiiqidi be heera geeshshatethi nangishenne be kushen peexa oykkidi wurikka ogeza pittishe woykko be heeraza pittishenne be heeran diza buuraza denthishe deettes hessa issiti denthikko ista hargefe nangees

issi booththa kaamey daro qommo buura shiishshi efidi buura qolizasozan qolishe dees izappe qasse garse baggara heedzdzu asi ekkidi buuraza giddofe aykko miishe qor qori ekkishe deettes

Asati issife shiiqidi haaththe shoorey woykko haaththe gongezi shaafaz kumidi buuran tucetu uttidayssa beyidi akafa besoppe besoppe ekki kezidi he buuraza kessishe deettes.

Issi heeran diza asati issibetethan kezidi behera geeshshatetha naangishenne heerazan woykko ogezan diza buuraza pittidi shiishshishe deettes istafe guye baggarakka lo7o lo7o mithati cillizayti deettes.

Daro asati issi medho may7o woykko kumeththa may7o may7di be kushen ooththo miish akaafa marconne harara dumma dumma miisheta oykkidi hokkidi gadeza ooththishe dees issi hade qasse ista giddon ooththonta eqqidees.

Haysi amarathora yebanki hisab quxurun kepayda metawoqiyaw gar keyeteynaw bota honew yastesaseru gizaysa gidishin nuthora hinte fizason dishes hinte banke akawunte payda matoqara gasethite gizaysako

daro asati issife shiiki deettes ista giddon nam7u macatikka beettettes hankoyti attumakko macatappe issiniya beho7e bolla geeshshara karetha goosse gaaththara booththa goosse qachadus

Hayssan beetiza asatappe hani bagaara woykko diirara diza nam'u asati zo'o medho mayo izikka arbamince toho kuwasse cita mayo gididaysa mayi uttida ista milera dizayssi hara mayo mayides.

Gaammo wogaa nanggissiza woykko bonchchissida gaammo cimathanne isththape qassi hara issara zoreththdi he wogazi minnizinne goobidi dana mala sinththape yizaa yelethaas aadhdhana mala ooththiza kawo oosanchchathi issipetheththan gaggidi haasa7ishe deeththes.

laapun parzoti issi bolla shiiqi deettes istika boottanathu gi ekkida woykko bulala medhoy dizaytakko isti dizaasos keehipe demba gidida gadenne haaththen kumidayssakko

asati issifetethan ogera hantishe deettes istafe baggayti be kusha baqqishenne baggayti be kushe shiishshi oykkida istafe guye baggarakka keype lo7iza mithatinne tophiya bandiray dees

daro asi issife shiiqettidi dees izappe bagga asazi kuwaaseka iza denba wodhdhidi gede ha woxaretishenne be kushe salo denthiday be too dhokkoy sidi guppizay dees hanko geeshshan diza asaska be kushe salo denthiday dees

Keype lo'izanne keype malalisiza gitanne wolqama gidida asati issife shiiqidi issife zoretetha keeththa woykko kifile gelidi zoretishenne be qofa laamettishe deettes.

Issiso gelidi issifetethan utti diza asati kareppe hara asi yiin iza utissanas dendi ekkidi deettes hayssika dendi eqqizaysi gaammo wogan aahe guus woykko karepe gelida asa boncho bessizayssakko.

Issi addey booththa mayo may7di be hu7e bolla gitanne gongoloti bessida qofoothidi eqqides izappe goye baggarakka cililanne lo7iza badala malakathi dees gede qasse haakkidi issi addey kaantishe dees.

Asati issi bolla eqqida isttape issi addezi giddo geledi be qopa aathishe dees he addezape gede baggara diza asati orddidinne ulora modhdhi ekkidayssako.

Kawo osancha asati be oothize soza gelid utida . Istappe gede bagara tophiya bandirayka Des . Istika be sinthan pompara hathe wothida. Istappe gidora gede Mitha malay toketid dolishe cilild Des.

Hezu atuma asati woyiko adeti eqida isitape issinazi salomala mayo ma'in na'ati kareti ekizayisa ma'iza ubatika gathara botha mayo ma'ida isitape guyera issi ades qodhe bichay betes

Ichashu asati oggera hanishshe dettes issitappe nam'ati sinththe adhin nam'ati qasse guththu guyera yishshin issay isstappe aada guyen dess sinththera yizayti issi addera issi maccara giddishin issta miyera yizzayti namikka addekko.

Namu asi issi soho giddoni detesi issitappe issayi atuma issi naiya maccakko atumazi Cali besidi woyikko kaha kanththidinne aawa malakko hanikkora nanne maccashikko

daro asati issi bolla shiiqetidi issiso geli uttida istika issisora googidi issi bolla edzdzo medhu uttida istafe ha baggara dizayti karetha mala mayo may7daytakko

Ichasho asati eqqida istafe nam'ati karettanatho gidayssara salo maratho gidayssara may'ida gede baggara nam'o macati qasse deettes macatappe goyen dizaara zo'o may'o bollara may'adus

Oydu asati issi bolla shiiqidi issipetathan uttida.izetappe heedzati macca gidishin issinozi attuma woyko addeko. Izika maccata gido geli uttidees.

daro pooliseti woykko daannati issife shiikidi qofa laamettishe woykko duulatishe issi bolla uttideettes istika be poolisetetha woykko be ooththomaza may7da

Daro pooliseti woykko daannati be boncho mayo mayidi be hu7e bolla be qoofezakka woththidi ogezan eqqida istafe guye baggaraka cilila mithi dees iste qoososka demba ogeekko.

Heedzdzo addeti hayssan dizaytappe sinthe baggara dizayssi poolise woykko daanna mayo may7di guyera qasse nam7u asati uttidi deettes istika be sinthan pompora haaththe woththida

daro pooliseti woykko daannati be sinthe ha zaaridi woykko sinthe bagga zaaridi zo7o oyde bolla uttida istafe daroti qoofe wooththidayta gidishin qoofe hu7e bolla woothontaytikka deettes

oyddu kameti be sintha ha zaaridi issi ginan eqqita istika booththa medhokko istafe mille baggara mithi dizayssa gidishin isi dizaa sohon woykko shuchcha woge lo7izayssakko

daro daannati woykko pooliseti uttidi be qofa laamettishe woykko be koyzayssa siyishe deettes hessa isti issife uttidi siyizayssi oorethi yida metota birshanas zoretiza zoretetha ogeekko.

Daro asati shiqetidi detes histi wurika mac'c'ako histape sintera dizayti Kathe ekidi mishe detes katazika shashaka he shashazi bangape woyko gistepe osetizaysako.

Issi addey be toho bolla wodhdhi uutidi guulbattidi be qodhdhe bollara duunguza yeggidi miththa olla bookiddi miththa izan garssan dugge naqqishe dess.

Daro keehipe gitane wolqama gidiza asati uthida istape guye bagara nu dere biitiyo woyko tophiya bandirayka de'es isti be sinthanka kompara haathe wothutida.

Asati issipe shiiqettidi ukethi woykko daabbo geetettizayssa mashsha oykkidi mashshazara qanxishe woy baththishe deettes.hayssaka izeti oothizayssi issipetethan shiiqidi ufayssan booncha naasikko.

haachchey keype kumidinne daridi asi hantiza ogeza eelluuttides izikka keeththa millen diza birdaza baggaso gakkidi mithi dizayssaka haythizach gakkidi woykko matidi dees

Asati issifetethan woykko dago mala kezidi kacida kathi cakishe dettes hessi kaththaska banga woykko gistekko hessi caketidi maxeti issi bolla shiiqidi mirqetidi boolumana uttees.

Asati issi bolla ogera hanttisbe deettees. Istti hanttiza ogezaskka bogan keehidi woykko keehippe iitidayssako. Iza daafe daro asati guufe oykkidi guufezan caddi caddi hanttishe deettees.

asati be kushen guufe oykkidaynne oqezora waayettidi antishe dizayti beettitis hessa isti goofeza kushan oykkoyssi boqazi halxidi hista waassi hessadafe boqazi halxonta mala caddidi cadidi lepara hantanasko

Aaro attuma asati woykko adde asati issi bolla eqqeda istafe issi addezi be hu'e bolla masara qoofe woththidees hankoytappe qoofe wocheday du'asi.

Daro asi shiikidi oge kumidi bishe dees istafe baggaytikka qoofe woththida baggayti laxana may7ida baggayti karetha may'o baggayti booththa mayonne hara hara dumma dumma qommoy diza may7ota may;ida.

nu biittey kawo woykko tophiya kawo abi aymete geetettizayti eqqida istika be guyera tophiya bayndirakka essida karetha mayo may7di be kushe ka tira bolla idimmida

Issi addey gashera bootti ekkida may7omay7di uttidees bi kushekka sinthe edidi kusheza biradha biradhara qaxoothidees izi mahomeozi qese maynne duutha woykko qese maynnes qanxoko.

issi addey banke keeththan ooththizayssi be may7oza woykko be ooththo may7oza may7di hu7ezakka gashera dichchanatho giidi buucheka som7asora googe adhdhanau woykko duunasora yooyi aadhdhanaun dolidayssara eqqides

Issi addey gashe mithapuute tokkidi iza ki'on biitta shiishshishenne iza haaththe ushshanas haaththe be achi shiishshi woththides he mithazikka diccidi daro ayfe ayfidi ayfizanka go'es mithaz qasse carko woykko asazas shempana mala ooththees.

Daro asatinne issi kaamey eqqides istika be sinthan kaameza bolla caananas shiishshida madabara kumuttida kathinne dumma dumma may7otaka wothidi eqqida istika issi sora gede eqqida

Eqa caaniza kaamey ha bagga lidibe sintha zarsidi eqqides izas sinthe baggara booththa medhoynne salo mala medhoy dees mile baggarakka booththa medhoy dees gedera qasse aykko miishe caanidi wodoron waaxetu uttides.

Nam'u asati eqqidettis istafe issay macanne issay attumakko isti be kushen karetha festal woykko lastiqe oykkida iza bollaka ushshukka oykkida.

asati issife shiiqidi issison deettes istafe sinthe baggaranne guye baggara uttida asay dizayta gidishin iista achan issi addey eqqides istafe heedzdzati bewen qoofe woththida

Hayssan beettiza asati daro baggati karetha mala may7o may7ida istafe sinthera eqqida heedzdzo asati dizayta gidishin issiniya macanne nam7ati attumakko macaya beo7eza piccada yedda ggadus.

daro asati issi bolla shiiqidi eqqidaytappe henera booththa mawo may7ida addezi sinthe adhidi ba kushen waraqata mala miishe oykkidi asata gede aalidi istara haasayishe dees istafe ha baggaraziza macaya karetha mawo may7adus

Daro asati utti deetes. Istika bees bees be lagetara lagetara woyko ba dabotara issison ba baga baga allidi uttida. Istappe ha bagara uttoys issi addezi ba baqana ba kushezara oykidi uttides.

Daro asi issi soohora oge kumi eqidess istikka be dunazza bolla woyikko be som'oza bolla goozi woththida hesi isti gozoyisikka iita iita peenoy woyikko isti dizasappe gelidi hargisontta malakko

daro gashshe nayti nam7uson shiikidi be tamariza kifile gelidizayssa bessees henaytikka tamarizayssi eratethi demmanassinne wontofes derezas poo7o gididi nu tophiya laammanas giidikko

Gashe baase woykko heezzu tohosa diza bajjaje geetettiza baase yizar sinthan daro asati caanettanas shiiqidi asasi darin sugetidi gaate gelshe deettis. Istappe issi adde guyen eqqidi asaza xeellees.

Henira maccay issi sora uttin ha baggara qasse addey issi sora uttin giddon issi maccay issi oyde bolla berkka uttada asatas be qofaa aathashe woykko isttas yootashe de7aws izi sinthan oyde bolla waraqatay uttides.

daro macashati issi bolla shiiqida istafe daroti uttidanne issi macasha dendada uttidizaytas qofa yootashe woykko ista tamarsashe ista sinthan heqqadus

hayssa nam7u dumma dummason tooko waase ka7iza nayti woykko too kuwaase kaasanchati deettes istafe issi baggara dizayti booththa may7o maydi zo7o giththe gixxida

issi kaamey dizayssan daro asi kaames caananaw bessizayssafe dariza asi caanettin gaaththa kumin bollara qasse geeshshanka daro asi utides hayssi qasseka asa meton gaththizana danda'izayssa

Ha asati wurikka bollara gaammo dunguzay wodhdhida may'o may'da isti daro baggati karetha melo caamma qasse aaththida bollarakka booththa may'okka may'da.

Daro woykko dumma dumma miishati bayzettiza suy hayssan dizayssa gidishin izappe ha baggara issi macashiya uttada be sinthan dumma dumma bayziza miishata mica wothadus leemisos timatimey iziyachan ha'i dees.

issi giya malatiza suy dees iza giddon asati daro dumma dumma ayfa Ayfetanne dan'o doozata woykko kaththata bayzishe deettes ista shammana bidasaykka ogezara gedenne ha hantishenne shamishe dees.

nam7u makinati deettes istafe issinazi gede baggalidi bishin issay qasse guye baggalidi eqqidees gede bizayssa bolla daro asi bolla kizidi eqqidi gede zara bishe dees eqoyssa giddon qasse asati aykko miishe caanishe deettes

Nam7uson timirte keeththan tamariza nayti deettes nam7usoozan dizaytikka guutha nayta woykko gashshe naytakko istafe issi soozan woy issi kifilen diza nayti gede luuttida hankoyssan dizayti qasse ha luutida.

Daro naato asati issipe shiqidi be kushe dhoqi histidi be kushen duma duma malatata oykidi issi mayo bolla mayidi eqida istape guye bagara mithine cillila matay dees

Adaka Gita gidonta mela ginara gitatida mithy adhi adhi dizanne keehippe Daronne cilila gidida gashe matati diza woray betes. Iza gidoraka asiy gede hanti biza gashe ogetika Des.

Keehipe lo7iza nam7u maccashethi deeththes; isththika be thoho bolla uththida; isththikka qassi be qoore bolla aykko miishshi doge qachchidanne booththa mayo woykko booththa masaro maayide deeththes.

Heedzu asati issippe eqqida.iatappe nam'ati maccako. Maccatika bollara zo'o mayo mayida. Atumazi istappe giddon eqqidi, istappe qasse suuleraka aduseko.

Haththey eelli kumotidayssa woykko abbay dizayssa giddon haara gede bizasinne heera ha iza asi beettees izappe gede baggara wora mithinne worazappe goyra qasse dhoqu hiide pude zumatida gadey dees.

daro asati haaththe shoore woykko piissa garsi geluttida istafe daroti haaththe duge wadhiza sozan woykko piissazan garse geluttin issi macanay dizaara han kezada haaththafe geeshshan eqqadawus

Issi macca naya keehippe medhora lo'izaranne ufaysizaara eqqadawus. Izakka be ho'era gita warci gidayssa pixada pude zaara guyera qachada oytha woththadus. Izi guyenka izitho lo'iza ciilla mithi dees.

issi attuma nay woykko adde nay gu'ra mithi celilidinne lo'zason eqqidi be qoodhe bolla tophiya bandira yeggidi be kushezara bandira sinthe zaaridi xaaxi oykki eqqides.

Assati ogera ha sinththa zaridi haa hantiishshe eqqidda istti yiza ogiya gashshe woykko kun'e oge gidishshin issti dizassozikka miththa giddonkko miiththati isttappe pudera dugera kuumi uttidees

Asati woykko naatetha nayti keehippe ufayetidi ka7ishe miicishenne guppishe deettes issinazi guppidi pude bollan carko bolla dizayssa bessees hankoyti gaden dishe ufayetetes.

daro asati shuchcha giddon eqqida isti dizasozikka haaththe shoore woykko haaththe shaafakko ista sinthara haaththi duge aafora goggo wodhishe dees hessika nu qaalara piissa geetettes

daro attumanne maca natetha nayti issi son deettes. isti dizasozi dhokqu ziqi dhokqu ziqi woykko ollatinne zumati ekkidassakko. issati ollaneka qasse diza kaallizaysati zuman eqqida.

hayssan kaameti ogen eqqidizayta gidishin istafe hadirsa baggara diza kaamezi kondidayqa woykko wulidayqa kondidasu poykko ichidasoppe denthizayssa izappe mille baggara keeype lo7onne cilla woray dees

ichasho asati eqqida istafe oyddati addenne issiniya macakko macaya hankoytappe qaamma bessoos maca achara dizadesi qasse gagetappekka aduqizayssakko isti wurikka booththa may7o may7da

Issi macashiya be dabban gaammo dunguza xaaxada be hu'e bolla qoofe mala miish wothadus izi goyrakka woyshafe birdettiza birda woykko lashsha geetettizayssi dees izi millenka maahe iteykka qaaphetuttides.

issi addey guyera haaththe shoorey duge aafi bollara goggizayssi woykko piissa geetettiza dizayssa sinth kezidi booththa may7o bollara may7idayssan be kushezan guufe woykko mith oykkidi eqidees

asati daridi issife paydon daro asati haa yeettes istafe issi addezi kuwaasse pude salo yeddidi duge gishin oykkana gishe dees iza qasseka guyeradiza asati xeellishenne miicishe deettes

daro asati issife shiiqidi mithafe ooththettida oyde bolla uttida istafe sinthe baggarakka keeththi dees keeththa zuunonka toketidi keype cil7e ji7ezanne lo7iza mithi dees

Kuwasse kassanchchati kuwasse dembban de'etes. Istikka paydon heezzi beetteetes. Isti diza sozi biitay booketti bessidi woyko maatay bollara tsayin biitappe be'ettizayssako.

Issi wottanchay woxxid wursethi gaakid be kushshe woykko be bradhdhe salo denttidi wottides. Izza sinthanikka izzi wursoyssa ersizaysa mishhaza nammu' maccathi henira henira oykkid izza sinthan eqidda.

Kuwaasee kaassanchchathi woykko kuwaase ka7iza na7atheththa na7ithi kuwaase dembban gelide kaa7ishe deeththes; histhapeka issoy kuwaase ekkizi bizayssa issi nay ethe sinththan kunddishe dizayssi beeththees.

Issi kuwasse kaassanchay eqqada kuwasse be kushen oykada hayrana woykko holana gashe beetawus; izakka maccasheko iza qasse be hu'eza dadisada guye zaara woththidaroko.

Salo sa7an erettida toho kuwase kaasanchati deettes. Estti uretikka be cita cita qonccisiza mayo mayida. Leemisos heni baggara dizayssi tooce mala giddondiza nam7ati zo7o mayida

Daro asati kuwase demba gelidi kuwase ka'anaas bolla ho'ethishe deetees. Isti mayo mayoza bollaka dumma dumma paydoti deetees. Leemisos;laapun paydoy dees. Hosppun paydoy dees. Oydi, usupuni dees.

kowaasey kaasanchati issiso shiiqidi issa issa be kushezan oykkidi eqqida istafe gete baggara dizayti tooce mala may7o maydayta gidishin ha baggara dizayti zo7o mala may7o may7daytakko

daro kuwaase kaasanchati issife shiiqida istika bollara celila woykko santhe mala mawumayidayta gidishin wuritikka beto bolla gulbati uttida

daro asati shiiqidi eqqida. istafe baggayti kushe be tira bolla idimmida baggayti suule mayne woykko xifa maynne qanxo gith gixxida, baggayti mule woykko kumetha gith gixida

kuwaase kaasanchati kuwaaseza kuwaase demban ka'ishe deettes istafe ha baggara doyssi bezokkon ospun paydoy diza mayo maydes sinthe baggara qasse eqoyssappe issay zo'a mayo maydes

Daro maca wothanchati woxxanas giigettu uttida istika be woxxana woxna ogezan eqqin istafe giddora giddora booththa medhon yaafareti uttides isti wurikka woxxanas giigettu uttida.

oyddu addeti sinthe kezidi eqqin goyra daro guutha naytinne daro asati eqqida istafe sinthera dizayssi karetha may7o hashshesora booththa qalame dizayssa may7dees

Nayti woykko asati kuwaase denban kuwaaseza ka'ishe deettes isti dizasoska maatan goozetti woykko gordeti uttidanne keeype lo'iza denbakko.

ssi kuwaase kaasanchadey kuWase kaiza denban uttides iza sinthanka isporti giza xaafe xaafetti dees izi be tonka caamma aaththi uttides

daro tooko haase kaassanchati deettes besinthanka cililo qalamera woykko medhora xaafettida isporti gida xuufey woy xaafey dees istika tooce mala mawu mayidi eqqida

daro kuwaaseka iza woykko kuwaase kaasancha attuma nayti issifetethan shiiqettidi ufayettishenne woykko waassishen be kusha dhoqu issidi sinthe gede bizay baggayti qasse guyalidi goye bagga bizay giidi hamutishe deettes

Kuwaase ka'izaa denban gelidi diza daro asati deettees. istappe ha baggara oyddo asi woykko oyddu naati beettizayta gidishin nam'ati beto bolla gulbatidi be kusheza gaxxaan oyiqqi uttidaa.

kuwaase kaasanchati kuwaasse denban ka'ishenne woxxishe deettes kuwaasey salo sa'an eretida isporte qommotappe issinthozanne waannaza gididayssa erettees

kowaase eka iza nayti addaka gita duwa shin kowaaseza ka7ishe kowaase demban woxishe deettes issi nay kowaase ekkidi woxxin he naaza guyra qasse ekkana issay iza maya medho may7idays woxxees

Daro kowaaseka sancha gidida attoma nayti deettes isti dizaasozikka kowaaseka iza dembazanko he denbazan hani diirappe heni diira kezo wodhdhanas booththa melora yaafarettida yaafaray dees

Daro cuketidi woykko qanxettidi diza mithatinne mithata qeriza biratappenne mithappe oosettida miishi dees he miishazikka paase geetettes izas xeera bagga woykko mithan geelizays birata gidishin goye baggas woykko oykkidasos mithikko.

Saatey may7o malatiza miisha bolla wodhdhi uttides izaska medhozi karethikko izi qasse giddon tamman nam7u saatenne tamman laapun deqeqa gishe dees izi paydizayska booththa medho rakku.

Ethiopian giza xuufey lo'iza hanotan xaafeti dizaysa besses. Izappe O pidaley toc'e medhon xaafetidaysa gidishin hankoyti booti ekida medhon xaafetidaytako

Nam'u macashati diyo ga gidishin isti wutitikka.hathe be zokon yarkanera kaqo athidi ba'ida isti dizasoskka shuchati ekidanne acheti ekida gade gidonko isti wurikka hathe ekidi beso bishe detes

Heedzdzu harera kathi woykkoaykko miishshe madaabbara kunthisikkidi woykko duunaza qachchidi caanidi efishe fiza addey de7ees.izappe guye baggarakka hara hara asati bizayti deettes.

Heedzdzu gitanne wolqama kaamey ogezara hanttishe dees. Izi hanttiza ogezikka keehippe aahonne dalgga gididayssako. Dembbatidi qasse ichchi uttidayssako. Pudera salo bollara shaaray dees.

Issi keehippe githanne wolqqama gidida kaamey be sinththa ha zaaridi dembba wizara yishe de7ees; izikka ushshu caanizayssa gidishin daro ushshatha caani ekkidi ha yizayssakko.

Nam'u kaamey ogera yishe deettes istafey issinazi salo mala gididi ha sinthe aduqiides issay booththu gidishin go'era buro hu'ey ha beettes hanko salo malaza millen daro asati eqqida

issi kaamey shuchchan teqetidi eqqi dees izas medhozikka salo malakko iza guyen dumma dumma mithinne uutha haythey beettes izappe gede baggara keeththikka dees

Daro kaameti kaamey eqqizaso geli dizayssi beettees iza millenka daro asati iza achchara eqqidaynne hantettishe dizay beettees kaamezappe pude baggara woykko hu'e baggas santhekko.

Oyddu addeti issison dizaytappe nam'ati hashshe hashshera gaththidi gaaggishe woykko bela amotetha aaththishe deettes hanko nam'u addeti eqqidayti xeellishenne woykko ista beyishe deettes.

Oge baassiza kaamey sinthan eqqidizayssa yuushoza googidi daro asi eqqides istafe ganna baggara aafoy woykko keelati bessidasora duge mithi boolum boolumi ichi uttides.

Hayssan daro asati diza giddishin issitape hedzdzu asati ha baggan hara hara dumma dumma mishatara oththida asatika detes.ha bagga adhdhida etape issay adde gidishin nam'ati maca gidiza gashe na'ako

Keehippe lo7izanne wochchanaas malaaliza keeththi dees; keeththazikka shuchchafenne simenththope ooseththidi geeshshara booththa medhoy gorppeththidayssakko; keeththaza penggezikka biratha penggekoo.

heedzdzu asati issifetethan issi bolla eqqidi haasayishe deettes istafe issina maca dishin nam7ati attumakko macashiyakka be kushen waraqata oykkadus beton qasse karetha camma aaththadus

keehppe lo7izanne al7o gidida keeththi dees keeththazappe mile baggara issi addey be may7o hashshe bolla yeggidi gaaththara booththanne qoodhesora cililli bessida mayo may7di eqqides

assirforesent qidime kifiya geetettiza xaafey amarathora xaafeti uttides nuthora gidishin tammu kushe koyrotidi qanxo giza xaafe gidishin iza garsan qase lo7olo7 keeththati keexettishe deettes

Daro asati googi aadhanawn eqqida istappe gede baggara dizaytikka be kushen waraqaata woyko gita waraqaata bolla xaafeti dizayssa oyki eqqida ista guyera cilil'o mithine ista sinthen demba gadey dees.

Daro tamarida nayiti woyiko tamare nayiti issipe shiqidi be ajetetha galasa gathidi upayetishene issi soo micishene ka'ishe de'etes he anjetetha mayoka mayi utida

Issi ayiya ca,ala besidara laxana mayada be huphe gosen gozada saleda bolla choke ekada chokezan saleda bolla xafashe deawus

Issi macca naa dizara be hu'e guyenne sinthe zaara nam'uson shaakada qachada woyko oytha wothada bees qaseka cililo oyde bolla uttada be sinthan waraqata wothada nabbabashe dawus.

Guta nayiti woyikko gashe nayiti be tamariza kefile gelidi be woreqataza kushshen kesidi besinta ha zaridi woraqata besishe detes ista woraqata bolaka dumma dumma payidoti dizayiti betetes.

Tophiya timihirte keththa waanaa kaapo woykko piroposore Birhanu Nega gettetizaytti uuttida iizetasikka huu'ezan ixxikey duwase

aarisi addey som7osora buuchey googi aadhdhidayssi eqqi dees iza guyera qasse daro zaro cilila mithatinne keeype lo7iza pudho pudhidi keeype cililuttida mithati iza yuushoza yooyaadhi deettes

tamari nayti be tamarizaso woykko be kifile geli uttida ista sinthanka ista tamarsanas bida astamariyakka be booththa may'ozara eqqadus isti nayti qasse guya liday sintha aliday gidettes.

Keehippe lo7izanne adda woznappe cililidi doliza maata giddon ichashu nayti eqqida istafe heedzdzati gashe nayta woykko adda guutha nayta gidishin nam7ati gitati guuth bessidi ka7a yuushidaytakko.

Issi addey ha aalidi eqqides geeshsharakka gaaththara izi mayoyssi booththa medhoy woykko bootti ekkida mayokko izas buuchchezikka hu'ezikka booththa iske walaketides he booththa iskeska nu qaalan puulunthu geetettes.

Issi macashaya eqqadus izakka be hu'en karethinne be bollaka karetha may'o woykko tamari wursidi asay anjettishe mayza may'o may'ada dawus izakka asay tamarishe goobidi ekkiza woyto be kushen oykkadus.

Daro tamare asati woykko tamare naytin issife shiiqidi be timirteza wursidi anjettiza gallassan anjetetha may'ozamaydi anjetetha qoofeza woththidi anjettana shiiqi uttida.

issi addey aaho ogera berka hantishe dees izi dizasoska gadezi gashshera shaaratanathu giidi guuthu dume ekkidayssakko izappe duge baggan keethchi dizayssa sinthan waykko pengen nam7u asati ekkida

Daro gashe woykko guuthu gidida tamare nayti issiso woykko issi kipile kumu uttida ista giddon issi astamari sinthe gelada eqqin astamariya geloysadafe tamare naytikka beto bolla dendi eqqida.

issi macanaya woykko macashiya bollara booththa may7o gita may7o woykko aakime mawuthu giza may7o may7ada be hu7e dadisa guye didayssara be kushe sinthe aaththa oykkada eqqadus

Daro tamare nayti be kifile geli uttida istika be may'oza woykko bena shaakkiza may'oza mayda isti mayoys daro bagga gaaththara boothth gididi geeshshara karethinne qese mayney duuxa may'okko.

asi shiiqettidi issi soon issa issa bagga be sinthe zaaridi uttidayssi dees isti dizasoziskka nababizasokko istika be sinthan waraqata woykko maxaafa woththidi nababishenne xaafishe deettes

Issi maccassi dizaara mithi shiisha qachada ba7o aatha ba7ada dembba ogera yashe dawus izi guyerakka hara maccasi gashera beettishe dizaara yashe dawus.

Nam'u adet oge gidon eqida , istappe issinaz be kushen waraqata oykades, iza milen eqo adez geshara karetha mayo mayides ovezika buro osetishe diza oratha ogeko.

Keehippe demba oggey xellanaw ne hamutanaw keehippe lo'iza ogey dizaysi beetes. Ogezappe gede bagara maata karethi dizayta daro mithi dizaysa gidon qoteta dashe beetawus.

Keehippe lo7iza ogera issi baasey gede bishe dees ,ogezika giddora booththa medho qalamen yafaretti uttides ogezappe oshichcha baggaranne hadirssa baggara zumati ekkida gadey dees.

Daro asati haysan beetesi,istappe qase sinthera diza adezi be kusheza h histi biradha biradhara gathi oykidi pude guyera diza asatappe aduqi woyko pude dhoqu gidi gitati besizaysako.

Asati issippe shiqqidi ogeza lo'othishe woyko baasishinne biitta bookidi ,kessidi ogeza bellidi kunthishe de'ettis. Isstti oothiza issi marconne akaafa bokishin oykidikko.

Nam'u kaamey woykko ooge baasiza kaamey dees istikka gaddeza bookishenne oogeza basishshe dettes ista ooththisiza addeykka istappe xaade baggan eeqiddi ooththizayssa xellishe de'es

Ahone demban gidida ogey dizaysara gede haki bishe diza kamey betes ogezape hadirsa bagara oshicha bagara doreti utida bitay de'es betizaysi gidishin qase izape oshicha bagara ogey gashe gashe ogey des

issi oge baasiza kaamey ogeza giddon shaakkidi baasidi ha yees iza milerakka oga baasisiza asatikka hantidi woykko gade zara wodhdhidi izi baassizayssa wochidinne ogeza giigisisishe deettes

kaameynne asi milla mille baggara qasse mithi beettes istafe heedzdzu kaameti lo7i beettizayta woykko haan matan dizayta gidishin gede demba ogezara haakkidibida daro kaametikka sinthan beettetes

keehippe demba gidida ogera issi kaamey bishe dees izappe hadirsa baggara shuchchanne aci gidida gadey dees iza millenka cilila maataynne boolumidi awan metettida maatay dees

daro asati shiiqidi mitha oyden uttida istafe issi addezi sinthadhidi giddon eqqidi be hu7e bolla diza qoofiza kessidi be kushin oykkidi bollara kareth gaaththara booththamayo mayidayssara haasayishe dees

aaho denbanne getteth gidida ogen shuchchi qoletu uttidees ogezappe hadirsa baggaranne ushicha baggarakka baasa biittay gede kezidi dooretu uttidees he ogezarakka kaamey gede bishe dizayssi dees

Asara dorsara issi bolla hantishe deettis isti dizasozikka keehi adusse gidida zokko bollarakku istafe qasse macashati mille baggara kundonta mala oosete miishaz bolla zempotidi xeellishe deettis.

Issi addey gaaththaramasara mayo mayidii dees izi dizasozikka away keehippe awizasokko hessa dappe awazi liphphezan awazi booththu kesiddi woykko poocizayssi beetes izappe guuye baggara asati ooththishe dettes

Daro attuma asati xalla shiqidi issi bolla gididi hamuttishe deetes.istikagedeththa oge qanxxi aadhidi hamuttishe deettes.izetappe issi addezi ba kushe sinthe aathidi dees.

Hayiss haththe efiza woyikko haththe oththanasinne haththe harasoppe harso pinththanas maadiza tubo getetizayssakko izas medhdhozikka kareththikko izi issi bolla yicetidi woyikko xaxetidi qashsheti des

Nam77u asati kushe meecettishe dettees.histikka ba huu7en bootha qoobbe wothida. Histappe issi asi habaggara dizayssi attuma ase woykko adde gidishin gede baggara dizaara maccashi woykko macca asekko.

Darro assati yuyi adhidi hathe mattani eqidda enitappe baggati sinithara mecetidda guyera qaasi mecetanawu nanigesi he assatappe bagati gamo dunguza mayida

Oyddu asati issi soon eqida istappe ha bagara dizayti boththa mayo henira qase dizayti zo'o mayo mayida ha bagara dizaytappe issoy be huphphen qofe wothades be kushshekka sinththe aththi oykki eqida

haaththey bombara gogishe dees iza millen issi adey eqqidi qoodhe bolla dunguza yeggides garsera karetha giththenne karetha caamma aaththi dees izappe guye baggara geeshshan daro asati eqqidi wochettes

issi kaamey dizayssi miishe woykko haaththe tubbo caanidibishe dees hessi ize efizayssi haaththeza ollafe bookki kessidi asaso asaso gishshanas woykko asaso asaso gelthanas maaddizayssakko

issi macashi heedzdzu arkane efada issi arkaniza be kushen oykkada haaththe duuqashe dawus istafe qasse geeshshara oykko haaththe duuqidasappe geeshsha baggan issi addey bezokkon kushe oykkidi ekkides

issi addey kushe bomban mecetishe dees iza achchanka hara addey eqqides gaaththan birda yedizayssafe giddon daro asi kumi uttidi birda lukozara xeellishe dees

Karetha haaththe tuboy xaaxeti xaaxeti qasheti uttides izappe gede baggara dizays daro qachuy issi bolla dooreti uttides mille baggara qasse hangetida woykko ballattida mithi dees

addezi gaammo dunguza gixxidi gaammo dunguza maydi hu'e bollakka gaammo dunguza qachidi eqqides iza bollara qasse geeshshara maahe galba woykko maahe ite qach mayides